Ity tranom-boronkely ity dia hita eny anaty ala eny, izay amboarin'ny renin'ny voronkely. Amin'ny alalan'ny vavany no anamboarany ity tranom-borona ity. Ary ahafahany manatody, izay ipetrahan'ny zanany rehefa foy ny atodiny.

Karazana saosy izay fatao amin'ny sakafo na ihany koa fatao amin'ny laoka hita eny amin'ny tranombarotra lehibe eny. Anisan'izany ny "ketchup" izay afaka atao amin'ny ovy, ny "mayonnaise" afaka atao amin'ny ovy ihany koa, izay voatahiry ao anatin'ireto boaty isan-karazany ireto.

Ity soavaly lehibe ity dia mampatsiahy ahy fony aho mbola kely izay entin'i mamanay mitsangatsangana ary mahafinaritra ny mitaingina azy. Manana ny rambo izy ary mandeha mafy be ihany koa rehefa hampandehanina.

Maingoka iray izay ny biby mampatahotra indrindra satria dia izy io ny biby mahafaty ho an'ny olombelona, mitondra poizina ho any vatana, ahitana azy eny amin'ny hazo na eny amin'ny toerana mando izay tena hitoerany betsaka indrindra.

Ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay hita eny an-dalambe rehetra eny, ary anisany mahatonga izany ny fisian'ny tômôbilina izay mijanona eny anelakelan'ny lalana eny.

Itony tsaramaso maina itony dia anisany laoka ankafiziko indrindra rehefa izy hampiarahina amin'ny hen'omby iny ary afaka atao ihany koa ny mampiaraka azy amin'ny voatabia sy tongolo na ny legioma samihafa.

Mpianatra ho miaramila Malagasy izay miofana ho matihanina amin'ny maha miaramila azy. Ny tanjony amin'izany moa dia ny hampandry fahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena.

Hita eny amin' ny tranombarotra lehibe na fivarotana lehibe eny ny itony karazan-tsakafo ho an' ny ankizy. Anisany izany ny amin' ny boaty ary ny amin' ny baoritra izay vaoatahiry tokoa ary itony sakafo itony manome fahasalamana ho an' ny zaza ireny.

Toerana mahafinaritra izay ahafahana mitsangantsangana. Mahita ihany koa ireo anisany voajanahary izay ahafahana mitsofoka ao anatiny satria dia miavaka tanteraka ny endriny eto.

Vilia miloko fotsy ary ny sarony dia ahitana ireto loko mahafinaritra ireto. Ahitana sary voninkazo ihany koa eny amin'ny vatany afaka hitehirizana hafanana izy ireto mba hampafana tsara ny sakafo ao anatiny.

Boky natokana ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo izay manambara ny ao anatin'ny vatan'olombelona ahafahana manovo fahalalàna ny famakiana ity boky ity ary manome fanabeazana ho azy ireo.

Lalam-by izay hita eny akaikin'ny tanàna eny ary mbola misy mampiasa izy itony ankehitriny satria dia anisan'ny lalan'ny lamasinina hitanterana ny olona ihany koa.

Haingo trano izay ahitana amin'ny efitra fandraisam-bahiny, misy an'ireto jiro ireto ary ahitana ireto loko maro isankarazany : ao ny fotsy izay anisany manampy haingo izany loko izany ary voahodidina ireto jiro kely manodidina azy ireto.

Gazety iray "inona no vaovao" manambara ireo zava-misy eto Madagasikara, anisan' izany ny vaovao misongadina eny amin'ny fiarahamonina, ny ara-toekarena.

Toerana ambanivohitra izay mahafinaritra tokoa ny mijery azy. Mangingina ary ahitana ireto tanàna kely mahatamana izay mahafinaritra tokoa satria ahitana ireto hazo manodidina azy ary ahitana voankazo. Misy tanimbary ihany koa any akaikin'ny trano.

Mampatsiahy ahy ny fiarahana misakafo miaraka ny fianakaviana sy ny ankohonana ny fanaovana dombera tahaka izao, marika izy iny fa mariky ny fitiavana ary mariky ny firaisankina.

Ity dokam-barotra maneho an-tsary ity dia mampahafantatra ny olona fa hoavy tsy ho ela ny fitaterana tariby izay mampitohy an'ny faritra eto Antananarivo.

Anamadinika sy hena kisoa izay laoka fataon'ny olona matetika ary ankafizin'ny maro satria dia ny manome fasalamana ary otrikaina ho an'ny vatana. Itony anamadinika itony ampiarahina amin'ny sakay izy ary varo fotsifotsy no tena hiraofanayy olonana azy

Ity vilia lehibe ity dia afaka hitondrana ireo sakafo rehefa hitsangatsangana, ary afaka hitondrana ireo sakafo ho an'ny mpiasa. Izy io dia mitana hafanana ihany koa, mafy sy mateza.